Issi ammanuwa kaalliya asay darotoo ba ammanuwan ceeggi simmidi qassi hara ammanuwawukka laammidi he ammanuwankka hayiqqi eroosona. Ammanuwa ayibawu laammi asay?

Issi wodallay mittaa huuphiya kiyidi mittaa ayfiyaa maxiiddi killi xeeraa kiyidosaappe kundidi kushiya menttis. Ha kushee hiillanchchay oyqiyakko paxanawu danddayi?

Dere asaa giddooninne so asaa giddon issippetettayinne siiqoy sarotettay de"iyoogee ufayyissaa immes. Sarotettay xayiyaakko aybee siyettiyay?

Issi oosuwaa baasso haggaazzaa oottidi oottiya uray he oottiyo oosuwaani diccidi xoqqa saa gakanna danddayes. Basso haggaazaa oottidi he oosuwas oottiyogga giyooge woygiyogge?

Asay hagee issippe hemettidi de'iyaage awa biidi de'i? Etti issi ba baasso ooso ootti qofiddi he oosuwaa oottanawu biyonaye coo hemettiyonna?

Beni wodiyan asay son naati so miishshata menttiyaba gidikko qanxxissidi aggoosona. Hegaa oottennan ixxikko haranttuwakka he asappe so miishshay me'ees goosona. Hegawu gaasoy aybee?

Keetta keexiyaa asay keexidi bariyaa godaa garssan essidi godaa diddon qassi essido bariyaa efiddi tussan qachchi simmidi dadiyoogge ayba getetti?

Hegaa ta be'aas tawu odoppa aggaaga. Erissuwa hagaa ta wontta yaa kanttayidda be'ada nababada kanttidiogaa gidennee? Ne ha'i tawu awuppe kiyada oday? Ta hegaa be'aas. Hegee odiyobee?

Puula miishshata asay darotoo keettaa puulayanaassinne dumma dumma heeraa puulayanaassi go"ettoosona. Ha keettaa puulayanaw go"ettiyo puula miishshati oone oone?

Mittaa ayfee hagee manggoy teeri teriidi adil"e ciishsha meraa maayi uttidaagee xeeliyode ayba lo"i? Duttada ekkaagiyakko oychchiyabi daanne?

So medoossatinne kare medoossati daroto asaa keehippe maaddiyobay de'es. So medossata kare medossatuppe dummayiya gaasoy ayibee?

Son asay darotoo go'ettiyo uttiyo oydiya malatiyageeta qassi qumaa wottidi miyo xaraphpheezaa malatiyageeta xawulaappe kushe hiillanchchati maashiniyan medhdhoosona. Ha maashinee aybippe merettidee?

Haagee asi de'yoo keetteye onidabaa malattiyaage hagaa geshshokonna aybe, keetta heeran de'iyaa maatara ubbay shodettibenna aybe hagee one?

Nu heeran issi cima aaway de'iyaage darotoo asay baako biyo wode wode baayo beni taarikiya odidi odidi odidi simmena. Aybbe aage dummeyye?

wolayttattuwa maxaaafan nu tamaariyo wode tammanne issinintta kifiliyagan daro qommo malaatati de'oosona. Hageetikka oonee oonee?

Hagee xeellinkka xeella xeella giyagee, phooliyagee qassi keehippe puulaa immiya puulatti uttida keettay obee?

Hagee na'aay beni tanni eriyoo wode hare-gaariya laagesishin ha'i biraa aawuppe ekidakko erettena kaamiya shammis. Awu asi shammidde?

Hagappe yabagara qiiba qiiba mitta garssara beettidi de'yagge keetteye aybe? I hegaa woraa garssan asi diye hagee aybba keette o keette i?

Ushshanchcha gidi merettidi darotoo ushshaa uyiya asati asaa cayiiddinne qassi dumma dummabaa oottiiddi likkennabaa kaniiddi hemettoosona. Haheetussi gaasoy ayibee? Ushshay huuphiya laammiiye?

Wolayttan erettida daro wogaa gidiya qonccissiya kattaa qommoti de'oosona. Hageetuppe issoy muchchuwa. Muchchoy aybippe ka'ii?

Issi heeraappe heeran dumma dumma wogati de'oosona. Qassi issi keettana keettan dumma dumma wogati de'oosona. Ha wogati heeraappe heeran dummatanawu danddayido gaasoy ayibee?

Mittaa ayfiya maanawu darottoo macca asay shaaran deiidi keehippe laamotettiddinne amottidi tana ma ma gees giidi de'iyosaa gakkidi koyidi ehiissidikka moosona. Hagaa aybissi haniyona?

Issi issi maccaasaa gidiyakko ta ushshaa uyidi mattottiiddi jabali giidi soo yiya aawata gelissennan kariya gorddada diggaaggana. Eti gelissennan diggiyakko kiyanabay ayibee?

Asay darotoo asaappe baqqayidi iitabaa ootiya asay qosettidi baqqattidi geema sohuwan oottoosona. Qoncciyan oottiyakko aybee aybbissi qossettiyona?

Darotoo asay keettaa heeraappe gaxan mokkiya dumma dumma suuppa maatata maxidi keettaa yuushuwa. pitti geeshshidi wottees. Hagaa pittennan aggiyakko gakkanawu danddayiya qohoy de'iishsha?

Issi oosuwan asay oottanappe kasettidi qopidinne halchchidi baaso oottidi denddiyo daro oosoti de'oosona. Ha oosoti oonee oonee?

Aynnebaa aggaaga aybee nena hagaa ammanuwa xayssidi odin odin sissaa diggiyabayi ne asa gidikkii aybee asi asa siyes ne waanada asa siyikkii?

Ne woygganawu koyaddi? Hagaappe kasse baasso oosswaa goyobbay aybakk ta eriyaana? Ne tanna basso oosuwaa ootta giyobbay ayibbe? Baasso oosoy aybee i koyro?

So asay issippe shiiqidi son issibata haasayiyo wode naata ne na'a na'i sames sama yaagidi ayeera aawaara haasayiiddi xuuraa sissi eerokkona. Hagaa ayibissi giyona?

Issi issi biittassi dumma dumma eta wogaa sabbiya sabanchchati yettanchchati de'oosona. Hageetuppe Wolaytta wogaa sabiyaa yettanchcati oone oone?

Asay ayssi odin siyyenne! Kaame ogiyaara kanttiyoode guutta naata kare kessoppite naagite yaagin agokkona. Aybbe naatu shemppoy eta michcheneyye?

Hanna nayiya guuttatettaappe doommada beniisappekka ammano keettan yettaa kessada barkka buzo yexxiyogan erettada diccaasu. Ha na'iya O na'eeshsha?

Wolaytta wogaaba yexxiyanne wolaytta nashshiya erettida daro yetanchchati de'oosona. Ha yettanchchati oonee oonee?

Hana na'iya mule mereta dumma a banttasoo asa mala gidukku, eta so naatta merankka malatukku, eeshshankka malatukke. Aybbe a harassappe yaade?

Hanna cima aayyiya hagaappe sinttan ayibaa oottana gaada zal'iya zal'ay qassi? Kase zal'idoogaa miikko iyyoo gidennee? Ayibee cimayichchin o zal'iya zal'issiyaabay aggaagekke?

Issi luxanchchay gooba woyikko mino geetettidi nashettanaayyo dumma dumma maxxaafaa qommota shiishshidi nabbabbanawunne xanna'anawu koshshes. Hagaa oottana xayiyakko i gooba geetettananwu danddayi?

Wolaytta biittan issi erertida yettanchchay issi Gaaga Diida giyooge matay malata yaagidi yeexxes. Malataa giyooge woyggiyooge?

Hana ay waasay qassi haasayda hassyda ageenaabay aybee ayba palabaa ekkada yaade qassi a haasayayida de'iyobay hay hagee oorattabee oorattabaa haasayassi gaada aggenan ixxay

Wolayttatto maxaafa ichchashshantta kifillyagga zokkuwaani de'iyaa xuufe woyiggi? Qassi he maxaafassi zookuwaa meray aybaa milatti?

Issi asi issibaa odin odin odin odin amanettenanne siyennan ixxiyode tana ayba iitti ammanuwa xaykko agaagikkinaa aybee tana wayssiyay agaagikko aybee

Issi seeraa naagissiyagee ba kushiyan zayyiya oyiqqidi qassi gediya killiyawu gakkiya caammaa wottidi ogiya doonan eqqis. Appe guyye baggaara de'iya na'ay ayimala mayuwa mayide?

Aaway hagee booraa goochidi biidi de'iyagee zal'iya zal'anawu biiyee qassi barkka ayssi goochii? na'i ayoo baawee?

Wolaytta sodo yumburshiya gibbiyan issi caammaa qucciya na'ay de'ees. Ha na'aa matan daro daro qommo kalsseti bayizettiyageeti de'oosona. Kalsseti woysu biran biran bayizettiyonaa?

Polotikaabaa darotoo seeraa naagissiya asati loyttidi hara asaappe daruwa eroosona. Qassi hara asaakka luxissoosona. Polotikaa giyogee woygiyogee?

Hagee ogiyappe ya baggaara de'iyaa supper markkeetiya giya xuufee xaafeti uttiddo sohuwan ayba ayba qommo miishshati bayzzettiyonaa?

Hage hin baggan aaho shooqan goshsha goyyidi de'iyaa aaway o so aawe? Assi naatti dookona a aybbissi maadokona?

Issi issi biittaassi dumma dumma he biittaa malatiya wogay de'ees. Wogaa giyo wode asay aybaa qoppi? Wogaa giyoogee woyigiyoogee?

Wolaytta soodo yunbburshiyaa giddon daro maashshineti dumma dummaba oottiyaageeti de'oosona. Hageetuppe issoy daabbuwa uukkiyaa maashiniyaa. Daabbuwa uukkiyya maashinee waattidi uukii?

Issi issi eeya naati so asay sooni issippe xuura giidi qamman haasaydobba deriyaa kiyiddi hara naatura kaa'id woyikko haasayidi kesinekka odigossona. Hageetta aaway waattana besishsha?

Luxettaa kettanni hage bandirappe qommo bagara de'iyaa kettay ayba merani tiyetiuttidee, qassi kettaa pengiyan deiya mittaa sunttay onnee?

Hageeta keettaa keexxiiddi de'iya asaa xeelliyo wode eti oottiyo oosoy tana ayiba iiti! Eta daafurssenneeyewaa?

Parniicheriyaa kiyanawu danddayiya mitaa qommoti corati de'oosona. Hageetakka qassi kushe hiilanchati mashiiniyan gelissidi molidi medhoosona. Ha parniicheriya kiyanawu danddayiya mitaa qommoti onee onee?